Omushaija ari omu mwirima mwingi munonga kandi ari aha nyanja akwaitse irobo arimu narirekyera omu maizi . Omushaija ajwire engofiira eizooba ririmu nirituruka omu kasheshe kare munonga.

Enjojo zirimu nizitambura omwishawa. Ebinyaatsi byomire kandi aha rubaju rwazo hariho emiti mingi mihango migufu. Emiti eine amakoora g'erangi eya kinyaatsi.

Enyamaishwa ziri kushushana ziri omu kishaka. Enyamaishwa ziine amabara g'ebinyarara biri kwiragura hamwe n'ebiri kweera Kandi enyamaishwa ezi zemereire. Ebishaka biine erangi eya kinyaatsi.

Enguuto ya koraasi kandi omu rubaju hemereire mu za motoka. Piki erimu negyenda omu ruguuto. Aharubaju rumwe rw'enguuto hariho ekyapa kiine erangi erikutukura. Orubaju orundi hariyo emiti kandi hariyo nana enju.

Oruhanga ruhango Kandi hangahari hariho omugyera enju eshakiize amabaati g'erangi ya kinyatsi eri haihi n'oruhanga Kandi eyetoreirwe emiti hamwe nana orutookye.

Enkobe mpango munonga eine amaisho garikutukura eri omu kishaka. Eyetoroirwe ebinyaatsi by'erangi ya kinyaatsi. Ekwatsire munonga kandi harimu nana emiti mingi.

Omuntu akwiitse ekyooma Kandi ariyo nakyorekyeza omu nyanja. Omuntu ogu ajwaire eshweeta erikwera kandi ekyooma eki ni kiragura. Enyanja eine amaizi mingi gacuriire.

Ebimuri bingi ebimuri ebi biine obukono bw'erangi ya kinyatsi nana amakoora g'erangi ya kinyatsi ,ebimuri ebimwe tibyakafundukire Kandi ebyafundukire biine erangi eya bururu omu bimuri harimu enjoki n'enyunyuta omweyangye.

Enkyende eine erangi erikwera eshutamire omu tunyaatsi aharubaju rw'omuhanda. Omuhanda ni ogw'itaka Kandi seeri hariyo ebishaka naho.

Ebibumbe by'abantu bahanikire aha kisiika kandi hariho nana ebihandiiko nana ebikwato ebirikukoresibwa omu kweshongora. Ebindi ebikwato birambikire ahansi kandi ebishushani ebiri aha kisiika nabyo batiire biine ebikwato ebi.

Akaato kari aha nyanja kandi kakomireho omunaga gurikushuuma omu maizi. Omuntu abyamire aha kashonda kakaato ahaiguru. Akaato kasiigire erangi esiibukire. Omu nkungu y'enyanja hariho ebinyaatsi, hanga hariya hariyo obushozi.

Omugyera gw'amaizi mingi garikuhiimitinka omu ruhanga omu rubaju rw'omugyera harimu ebishaka bingi kandi ebishaka ebi byine erangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga kandi bikwataine munonga.

Emotoka mpango munonga erimu neetambura omu nguuto ya koraasi kandi eguuto egi eyetooreirwe ebishaka, emotoka eyekoreire emitsitsa y'ebitookye byingi kandi omu bitookye harimu n'entundubare erikutukura, omushaija ayemereire kandi akwatsire aha byoma by'emotoka ahaiguru

Omushaija ajwaire esaati erimu ebirayini by'erangi erikutukura hamwe n'erikwiragura aine eishokye ryingi kandi ajwaire akakokoro k'erangi erikwiragura kashwekire enyindo na n'omunwa.

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'enyanja akwaitse ekyoma, ekyererezi ky'eizooba ririkuturika nikimuteera kandi nikiteera n'aha mutwe gw'enyanja n'amaizi gahinduka gatukura.

Ekibira kihango munonga kandi ekibira eki kirimu emiti enaganagire harimu nana ebishaka kikanzire kandi ahagati yaakyo harimu akahanda k'eitaka k'ebigyere nikarabamu emiti egi nimiringwa kandi ebishaka biine amakoora g'erangi ya kinyaatsi

Akanyaruju kari omu ruyenje Kandi kiine erangi eya kinyatsi ,aha mugongo Kaine erangi erikutukura ,Kaine amaisho mahango Kandi karimu nikagyezaho kwetegyereza oruyenje ni rubisi rwine erangi ya kinyatsi.

Enjojo nizitambura omu maizi Kandi ezindi ziri aha nkungu hariho embogo hariho nana esere ziri omu ihamba harimu ebinyatsi byomire enjojo ezimwe ziine abaana.

Abakazi barimu nibazaana omupiira, omwe arimu nairuka nana omupiira kandi ajwaire sokisi zirikutukura n'empare erikutukura n'esaaati erikwiragura. Omukazi astsibire eishokye. Omupiira gwiine erangi erkwera.

Oruho rwingi aha mutwe gw'enyanja, ekyererezi ky'eizooba riri kuturuka nikiteera aha mutwe gw'amaizi kandi nikiteraho n'amaranzi g'erangi eya kinekye . Aha mutwe gw'amaizi naho hagira erangi ya kinekye.

Ekimuri kirikumurinkana hariho n'ekirikwangashana omurangi eya kakobe ahagati kiinemu erangi eya kinekye. Enjoki eri ahagati y'ekimuri erimu nenyunyuuta omweyangye.

Omushaija ajwire emyenda erikwiragura kandi aine ishokye ringi. Ajwire enkaito omu bigyere, ayemereire ah'eibaare eriri ahagati y'enyanja. Aha mutwe gw'enyanja hariho ekingoonzi kihango kandi omushaija akwitse irobo narirekyera omu maizi

Abantu barimu nibanaba engaro kandi omwe ajwaire eshaaha aha mukono aheeru hariyo obumuri bw'erangi ya kinyaatsi etakwatsire munonga.

Enyawaawa mpango eyemereire kandi ahu eyemereire n'omumbuga etinzire n'amabaare, amabaare gajwangize na siminti kandi eine amabara aha mugongo g'erangi ya bururu eine omunwa muraingwa.

Enshere nyingi munonga ziri omu kakungu omu maizi kandi aha rubaju rwazo hariho eibare. Enshere ezo zikuzire kandi harimu nana ento. Enshere nizireebeka emitwe kandi ezimwe zireebeka n'omugongo.

Ekicuncu kihango munonga kiine obwoya omu maraka kibyami kandi kimukiize omutwe kyetooreirwe obunyaatsi bwomire kandi omu maisho gakyo harimu omucuucu mwingi

Abantu baingi bari omurwetereine. Barimu nibashaba. Harimu omuteezi w'ebishushani ayemereire kandi omuteezi w'ebishushani ajwaire omwenda gurikwera. Bari ahansi y'amahema gaboniize gye, gahunzire gye nana emyenda erikutukura.

Omukazi ayemereire omu maisho geeye hariho emisiisa y'ebitookye kandi omukazi ogu akomire ekitambara kya bururu omu mutwe abandi abantu bari ahansi y'omuti kandi baineho emidaara y'ebijuma nka enyanya na n'ebindi, egaari eyemerize hagahari.

Ni nyekiro ekyererezi ekirikwera nikiteera aha mutwe gw'enyanya kandi nikiteeraho nana amaranzi g'erangi ya kinekye, hariyo omwirima mwingi kandi ahaiguru hariyo ebicu by'enjura.

Obuju bwombekire rawunda bwombekiise ebinyaatsi. Hanga hariya hariyo agandi maju g'ombekire gye kandi gashakiize n'amabaati garikutukura kandi amaju agamwe ni zakanyina.

Entango y',orugari ekwatsize ahameeza ,entango eine erangi nyingi ,eine erangi eya kinyatsi ,eine erangi erikutukura eine erangi erikwiragura , eine erangi erikwera n'ezindi.

Enjojo mpango munonga eyemereire kandi aha rubaju rwayo hariho ekishaka enyima yaayo hariyo ekiti kitemire kirambikire ahansi kyomire. Kandi etaire omukobore omu kanwa.

Abaana babiri nibaruga ah’eishomero kandi omutsigazi aheekire eshaho omwishiki akwaitse egaari arimu nagitsindiika abandi baana babebembire bari omu maisho nabo barimu nibatambura.

Omushaho ari omu kyoma ekirikukyebera obukooko omu shagama, kandi ataireho eriisho arimu nakyebera , omushaho ogu ajwaire emyenda erikwera kandi ajwaire nakakokoro karikwera ,akashwekire enyindo nana omunwa.

Omushaija arimu naavuga piki kandi ayakize etaara arimu naagivugira omu eihamba. Entwiga erimu necwekanisa oruguuto erikutambura mpora mpora. Aha mbaju zombi z'enguuto zirimu ebinyaatsi.

Omufuregye kandi ahagati y'omuferegye hariho omuhanda ahansi y'omuhanda hariyo ekipayipu omuhanda gwombekire gye nana amabaare hamwe nana omufuregye kandi omu mufureegye harimu ebinyaatsi

Entwiga ziri omu ishwa kandi emwe eyemereire eyimukize ebitsya ahaiguru kandi eyemereire omu binyaatsi aha rubaju rwayo hariho ebinyaatsi ebiine erangi eya kinyaatsi ebindi byomire ezindi ziri hagahariyo ahansi y'omuti

Ekimuri kirikwangashana erangi erikwera omu kimuri harimu enjoki eine erangi ya kinekye etakwatsire munonga. Akati k'ekimuri kaine erangi eya kinyaatsi.

Abaishiki baakomiire edomora aha gaari kandi endiijo egaari erambikire ahansi omutsigazi ayemereire aha rubaju rw'akahanda naareebareeba omu binyaatsi, edomora yeye ekwasize ahansi

Abasirikare baingi bajwire enkofiira zitari kushushana abamwe bememeire omu runyiriri Kandi abandi babemereire omu maisho nibagyenda nibababuuza omwe ajwire oburahuri aha maisho.

Orushozi ruhango munonga ruraingwa rubyirwemu ekibira kandi ekibira eki kyine emiti y'ebiika bibiri, emiti yoona eine amakoora g'erangi ya kinyaatsi seeri hariyo enshozi ezindi.

Emotooka eine ebikuubo bya bururu omu rubaju kandi eri omu muhanda negyenda eine emigugu mingi aha mutwe owa piki nawe ari omu nguuto nawe nagyenda nagyema ahu emotooka erikuruga.

Omugaati gw'erangi ya kitaka gukozire rawunda gukwatsize ah'akapapura aha meeza kandi aha rubaju rwagwe hariho ekikopo ky'ekyoma omunda kyine erangi erukwera enyuma kyine erangi eya kinyaatsi.

Abantu baingi bateeranire hamwe bemereire omu runyiriri bajwaire enkwanzi omu maraka, abamwe bajwaire emyenda eya bururu abandi bajwaire emyenda erikutukura.

Orushozi ruringwa munonga kandi aha mutwe rwiine orubaare rwingi, ahansi y'orushozi hariho amaju kandi amaju aga gombekire haihi n'enyanja. Aha nyanja hariho amabaare mingi kandi agamwe gari aha nkuungu.

Enguuto ya maramu nejwara omu nkuuto ya koraasi. Omu nguuto ya koraasi harimu emotoka kandi harimu nana abantu nibatambura. Orurembo rwombekire nirutembatemba omu rushozi.

Omushaija ayemereire omu kaato kandi akaato kari aha mutwe gw'amaizi akwaitse ekyenyanja omu ngaro arimu nakiteera ebikonde, aha kaato hariho eirobo kandi eirobo eri yaryiha omu maizi erindi ryinikire omu maizi.

Orushozi ruraingwa munonga ahaiguru kandi orubaju orumwe rwoona rubyirwemu emiti kandi emiti enaganagire empanga zirimu emiti kandi orushozi rushwekirwe ebinyaatsi orushozi rwoona.

Enju erimu ebikwaato ebirikukoresibwa omu kweshongora ebikozirwe omu biti kandi ebikozise n'ehuuzi aha kisiika hariho ebishushani by'abantu bakwaitse ebikwaato ebi kandi hariho na n'ebihandiiko.

Abaana bari kuzaana omupiira barimu nibarwaana, nibarwaana emigyere, kandi abamwe bajwire emyenda ya bururu, abandi bajwire emyenda erikutukura, abandi abaana bemereire barimu ni babareeba. Hariho n'abantu abashutami ah rubaju rw'ekishayi.

Ebimuri bingi munonga ebirmuri ebi biine erangi ya bururu ejwangire n'erikwera, emiti eine amakoora g'erangi ya kinyaatsi, enjoki n'egyendagyenda omu bimuri ebi.

Omukazi ayemereire omu kishaka aheekire omwana. Omukazi ajwaire emyenda erikwirgura kandi omwana ajwaire emyenda erikwera harimu emiti mihango miraingwa. y'ebikindo.

Abaana abeegi b'eishomero bari omu kibiina, omushomesa ari aha rubaaho nahandiika akwitse orupapura omu ngaro. Abeegi bajwire emyenda erikutukura kandi abamwe barimu nibashamaara enyima.